Omwami akuluggusa eggali ku kkubo erya kkoolaasi. Omwami ono ayambadde akakoofiira kamyufu ku mutwe gwe ayambadde n'empale ya jjiini. Emabega we waliwo edduuka eritunda engoye waliwo n'obwana obuto obuyimiriddewo.

Omwana omuto ng'atudde ku kabalaza. Wabbali waliwo engoye ziri ku waya, waliwo n'omuti. Engoye zino ziri mu langi emmyufu, kyenvu, bbululu e n'enjeru.

Omwana ng'ayambadde essaati eri mu langi eya orange era ng'ono omwana amannyo ge gali wabweru. Alaga musanyufu erudda alaga si musanyufu era nga munyiikaavu mu ffeesi. Emabega we waliyo abaana abalala nga bato.

Omwala ogukulukusa amazzi ng'era mu mwala guno mulimu abantu babiri, omu akutamye akutte mu mazzi. Ku mabbali g'omwala waliwo omusajja ayimiridde, ayambadde gambuutusi, ziri mu langi njeru, empale gy'ayambadde eri mu langi ya kitaka, essaati gy'ayambadde eri mu langi mmyufu era ku bbali waliwo ennyumba eri mu langi njeru, ne wabeerawo n'emmotoka.

Abaana batudde mu kibiina ku ntebe. Abaana bano buli omu alina ekitabo ku ntebe w'atudde mulimu omusomesa ayimiridde atambula, ekibiina kino baakizimba na mbaawo.

Enkima ng'eri waggulu ku bikoola. Ebikoola bino biri mu langi ya kiragala. Enkima eno etadde ekikoola ekimu mu kamwa kaayo. Enkima eno eri mu langi nzirugavu.

Ezzike nga litudde mu kibira. Ezzike lino liri mu langi nzirugavu, ezzike lino we litudde waliwo ebikoola; ebikoola bino biri mu langi ya kiragala.

Enkula, ezimu zeebase wansi mu ssubi endala ziyimiridde zirya muddo. Omuddo guno enkula mwe ziri guli mu langi eya kiragala. Ku bbali w'enkula waliwo emiti giri mu langi ya kiragala.

Abantu bali ku lubalama lw'ennyanja, we bali waliwo omusenyu mweru, waliwo n'eryato, liri mu langi ya bbululu. Abantu bano abamu bakutte ebintu mu mikono gyabwe.

Ebibajje nga biri mu kigiraasi, ebibajje bino biri mu langi enzirugavu n'eya kitaka, ebibajje bino biriko engeri y'obuwuzi.

Ekisaaganda ky'enjuki nga zeekutte wamu mu kiyumba kyazo. Ennyu enjuki zino ziri mu langi eya kitaka n'enzirugavu. Ekiyumba kyazo kiri mu langi ya kitaka. Enjuki zino we ziri waliwo obumuli buli mu langi ya bbululu ne kiragala.

Omuntu nga yeetisse omugugu ku mutwe ng'era atambulira mu kkubo lya kkoolaasi. Mu kkubo mwali mulimu eppiki eweese omuntu, ku bbali w'ekkubo waliwo emiti, giri mu langi ya kiragala.

Ennyumba eriko amaduuka abiri, edduuka erimu litunda byakuzannyisa by'abaana ng'ebimotoka, edduuka eddala litunda ngoye za bakyala era nga bino biteeteeyi wamu ne sikaati, waliwo omusajja atambula nga yeetisse ekimotoka ky'omwana omuto.